Fii toogu la, toogu bu ñuul, ñung ko tek si birr nëëg. Si bóoram, mu ngi am bénen toogu. Lu werta muñg fa, lu xoñxu. Fii mu ngi amee toogu bu ñuul, ñung ko tek si suuf.

Fi dale jigeen bu todah koket, dala bi dala bu xongo la nuko teh fo weex li la xale jigeen di sol di jar gar jargar.

Lee dalle goor la lela goor de sol muge ameh lu werte lu nuul muge ameh aye bede yu weex nugku tek se karou be lela goor ye de sol.

Bi moto la, Moto bu am lu ñuul ak lu nètè. Moto yi li leen dè dèfar yoon yi ci walum Moto yi funn dè jal. Ci boram mungi ameh ay kër, nungi ameh ay taati garab.

Fii kerr la ehtanss bu gudah, njung kor deff lu wekh, mungy ameh aiiy bunta yu honhu, bunta yu nehteh, fii motor bu aiiy pus pus, saretii, fii aiiy saret la njungy ameh aiiy pohnoh, fii haleh bu, haleh bii mungeh dokh mungy ehndu siwoh fohleh, cii kanam motor mung fa.